ha bessazan qasseka giste mirqe woykko gista qasho be sinthen woththidinne daro asati duulata histidi uttidayssa beyashe days

Hayssa bessazani aazi beettize gizayssa gidikko gashe nayti izara kaa7idinne bena baleththane danda7iza ashan gulute masatidi he ashanguletes qassi keeththeda oosettidayssi beettishe de.

Hayssanta beyizayssi keeththe lanqekko ha keeththaza giddon qasseka madabarara tookki ehi ehidi kathi asi qollizayssa beyashe days duge baggarakka mayoti miceti deettes.

Hayssan dere asay gaammo dere asay gammo zoonen ooththiza asati be sinthen lo7o burcu qora xaraphera ciishshara woththidinne tobe tobetishe de7izayssi beettishe dees

Hayssa bollani tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko issi issi asay hari uttin nam'u asaka sinthen ciishshay uttidayssanne izeti haasayishe dizayssakko.

hayssan tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko biitta lo7ethi bookkidinne issi olla hayssa daro buuratara shiishshidinne kammi woththidayssako.

hayssa bollan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko gashe naa issi mishiriya idimmadanne uttidayssanne akansisizayssakko

hayssan tani beyizayssi caala asati daro may7o doori may7idi korojokka ba7idi aykko asa dere bizoonenne be eqataka oykkidinne kaame giddo gelizayssakko

Hayssantani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko issi addey uttidinne mayke be duunani wothidinne haasa7ishe dizayssakko tani beyizee.

hayssan tani xeellizayssi issi addekko ha issi addezikka hu7era bo7atidi ekkees si7i giidinne oyde bolla uttidi asi haasayizayssa siyishe dees

Dalga kifile giddon dalgan uttidinne cora asati duulata bolla de7izayssa xeella shekkotani dizay.

Hayssa bessazani issi maca naydawus hami shiriyakka qasseka mayke oykkada lo7etta lo7ettada medireke sinthen eqqadanne haasayashe dawus guussakko.

Hayssan ta xeellizay tophiya hayssa nu dere may7o may7dinne gammo dere may7o dunguza qoobe woththidi booththa may7oka gammo dunguzara dizayssa may7di mayke oykkidi eqqida adekko.

hayssan qasse tani xeellizay aazay gizayssa gidikko hayssa gerethe wooredan nu asati dizayti sibseba woykko duulata uttidinne astedadere keeththen beettizayssakko

hayssan ta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidiko aayodaytassi heedzdzu asati eqqidinne woyto immishe dizayssa be7ashe daysse gussukko.

Hayssan beettizayssi wora giddora ogey dizayssakko ha wora giddora diza ogezara daro asati pude sheenattidinne hamuttishe dizayssi beettees.

Hayssan tani be7ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi hawulte eqqidayssa nam7u macca nayti xeellishenne garamettishe woykko malalettishe beettizaysakko.

hayssantani beyashenne xeellashe dizayssi issi keeththa asatakko be nayta beylida nayta issi issino gishetti ekkidinne pooto dendishenne ufayettishe naytikka miicishe dizayssi beettishe dees

hayssanta beyishin geleshsho masatiza miishey hokkidinne de7izayssakko izetikka qoodan heedzdza gididinne uttida izeti uttida bessazikka bosheti ekkidi beyizayssakko

hayssa bessazani maazebiherawi parke xifete keeththa woykko xaafo keeththa gizayssi xaafeti uttin iza xeellashe days hatapellazafe guyerakka wurati ekkiza bessay dees

Hayssan ta xeellizayssi gaxxare keeththekko ha gaxxare keeththezikka qasseka aadhdhi aadhdhidinne de7izayssakko bangati gistetinne donotikka beettishe lo7iza bessakko.

Hayssanta beettiza bessizayssi xibabe mayda macanayti uttidinne gede ichachu gididinne issi malati beettizayssakko

Hayssanta xeellizay aazey gizayssa gidikko woyshekko ha woyshezikka qasse dolizayssi gezze heeranekko gezze heeran dolidikka woyshezi daro go'agoa immiza mitha qommokko.

hayssanta xeellizay heedzdzu macanaytakko ha heedzdzu macanaytikka issi ginakko issi neya guthu ordada ekkizarekko maatanne kallo oykkidinne eqqida

hayssan issi keeththa asati bees imettida gashe naa oykkidinne pooto dendishe issa issara miicishenne ufayettishe dizayssa bessees

Hayssa bollan tani beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko daro gashe nayti mitha garsin uttidinne haaththe uyishe beettizayssakko.

Hayssan issi keeththa asati issipe uttidinne pooto dendishe dizayssa bessishe dees ha keeththa asatas nam7u nayti deettes ha nam7atikka attuma naytakko.

Hayssantane qasse xeellizayssi saane woykko sefede giddofe aykko qomixe quma zo'i ekkizayssa caala aaya gishashe dizeyssa beyashe days.

hayssan qasseka beettidayssi aazi gizayssa gidikko oychos woykko doorosi nam7u tammu qamay attida gagizayssi beettees

Hayssa bessazan ay gize gizayssa gidikko digitale tophiya gizayssi uttin tophiya karta masatisidi saalettida misilesa bolla qasseka tophiya bandiray qalame beettees.

Hayssa bollan beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko shammeto itibi biran giidinne gizayssakko eshshaza shammidinne miishsaza shammidi silkenci gokko.

hayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko gallasati attida giza xuufey dees ha xuufeza pude baggara addey eqqidi dishin nam7u tammu paydoykka beettishe dees.

Hayssantani xeellashenne beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko ooththoy ooththettishe de7izayssakko ha ooththozikka aazis ooththetize gizayssa gidikko kawo eqotakko.

hayssanta beyshin beettishe dizayssi korontera oykketida miishe xaaxetidinne xaaxeti xaaxeti birata bolla eqqidayssa beyashe days

hayssabessazani beettizayssi maburaatey ooththettishe dizayssakko hayssa pooleza bolla daro shuboti heeha qaaphettin issi addeyka iza bolla kezi eqqidinne ooththishe dizayssakko

hayssantani xeellizayssi mabrate poolekko hmabrate poolezikka qasseka demba gadera gede aadhdhi kanthidi haakkidi haahon beettishe dizayssanne bishe dizayssa

hayssa bollan beettishe dizayssi aazey giikko keeththa girgida lanqera xompiza miishe daridinne beettizayssakko taas qoncidinne beettizee

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi gibbe karekko ha issi gibbe woykko issi keeththe karezani asati dugera aadhdhidinne eqqidi issi issi miisheta haasayishe deettes

Hayssanta beyashe dizayssi issi hayssa charjere masatizayssi shuboy gede girgida masatiza miishe bolla oge bolla dizayssa bolla saaka7etidinne dizayssi dooqetidikka gaden zin7idayssa be ashe days.

hayssan ta beyishini asati be sinthen kompitere woththidinne heedzdzu kompintere be sinthen woththidinne uttidettes izeta sinthen qasse issi mishirya gullanta dishin guye baggara qasse nam'u asati beettetes

hayssa bollan qasseka tani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidizayssa gidikko inday ceberaberu gizayssi woykko indayceberaberu kaysoppite gizayssakko

hayssan tani xeellishin asati be sinthen komputere issino issino woththidinne issi dalgakifile giddon issi asa sinthey ha hara asa sinthes zaggeti uttin dizayssa bessishe dees

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko oge lanqekko ha oge lanqeza bolla qasseka qumasoy dees qumaso zakareni heedzdzu motorey woykko nam7u motorey eqqides.

Hayssa bessazani maatay dulidinne ekkiza bessani iddira andera giidi indira addera pooto dendidinne xeellishe dizayssa woykko ha beyizayssa bessees

hayssan tani beyizayssi nam7u yelaga nayti quma keeththe karen uttidinne haaththe be sinthen woththidi mayka ode bolla uttidi tukke keeththan uttidayssi bettishe dees

hayssan qasse tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko indo quma keeththa aayo keehippe ordadanne modhada dizaarokko. kushezikka cuu'ettidinne kezana gees.

hayssa bessazanni tani xeelli shin hayssi tukke keeththe masatees ha tukke keeththeza karen pude bagganinne duge baggani janxila garsen asati uttidinne ka ishe deettes

Hayssantani xeellashe dizayssi ooratha keeththekko ha ooratha keeththeza giddon ooratha oydeynne ooratha xaraphey giigidinne uttidayssi erettishe beettees.

hayssa bessan tani xeellizayssi awaashe gizayssakko awaashe bankeza hu7e bolla nam7u nayti zayzare masatiza miishe bolla caanettin attuma na qasse sugishe dee

Hayssanta xeellashe dizayssi sinthe wodes gizayssa bira be kushen oykkada issi macana iya xaraphe masatizayssa sinthen eqqadanne miicashe dizayssakko

hayssanta beyashe dizayssi maca nayti uttidinne issi mala may7o maydinne masobe woykko leematen uttidi lo7o kath mishe dizayssi qoncidi beettes

Hayssa bollan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keeththe tamay oykkin he keeththeza toyssanas gita tubbura asati haaththe ekkidinne woxxishenne giigissishe dizayssakko.

hayssa bollani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko nam7u aawati kumeththa mayo mayidayti eqqidinne issi poolisezas waraqata immishe deizayssi beettees

hayssan qasseka issi poolisedayssa hashe bolla caala aaway waraqata oykkidinne bessishe dizayssa pude baggara qasse puulumida aaway xeellishe dees

Ha bessani tani beyashenne xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehi lo7iza oydenne ha oydeza sinthen qasse xaraphe xarapheza bollanne lo7o komputere beyashe days.

Hayssan ta be7ishini keehtey dees keetheza bollarakka qasse xuufeti xaaafettidi dishini keetha gimbbefe haa asati kezidinne yishe dizayssi qoncce gididinne beettishe dees.

hayssa bollan tani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko kaamekko ha kaamezappe pude baggara motorekka beettishe dees ogezikka dalga

hayssa bessa zami beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehi adusse hayssa pooqe masatidinne eqqidi dizayssakko hayssa garsera qasseka mastotetikka beettishe deettes

Hayssanta beyizayssi aaze gizayssa gidikko gita pooqe bollappe duge issi qeesara giidi heedzdzu asati wodhishe dizayssa woykko issi musilimera yiishe dizayssa be ashe days.

hayssan tani xeellashe dizayssi buro ooththetishe diza dorme woykko pooqe keeththekko ha pooqeza ha baggara qasseka gashe kaamey dees asikka eqqidees gaaththan zo7iza niishey dees

hayssan beettishe dizayssi ooththettidi kezida gita pooqekko ha pooqezas ha makabatara qasseka kesha masatidinne mitha haythe cupugi beettizayssinne pude baggara girare haythey beettizayssakko

Hayssantani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko pooqe keeththekko hayssi qasseka katama keeththekko keeththezi keexxettidinne buro kezishe dizayssa bessishe dees.

hayssan ta beyizay gita gita asatakko maca naytikka be hu7e nam7uso shaakki qolidi giddon lo7izaytikka eqqida partera dadettidarakka eqqadus naaygin haasaysishi dees

ha bessane tani beyashe dizayssi daro woykko cora asati lo7o lo7o may7o may7di lo7o keeththen uttidi duulata bolla deizayssa beyashe days

Hayssan beettishe dizayssi hayssa teele giza miisheza asati ooththizayssa mala beettishe dees ha ooththoza ooththisheka nam'u asati pude masalala bolla kezidi dhoqu gi beettettes

Hayssan ta beyizayssi aaze gizayssa gidikko federaale waanna oditere zore keeththa gizayssi xaafettidinne de7izayssanne iza lanqera qasse ciishshati uttidayssakko.

hayssanta xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko issi ooththo bagga daro asati aadhdhi aadhdhidinne uttidinne haasayettishinne tobetishe dizayssi qoncidi beettishe dees

Hayssan ta xeelishin issi aaway dees ha issi aawwazikka Haakimekko ha haakimezi qasse sinthan uttida issi miisha woykko dhale bagga tamarssishe dees.

hayssantani beyashenne xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko nam7u macanayti deettes hnam7u macanaytappe gede wursethanka issi macay haakka uttadus ha baggara qasse poolisey uttada dawus

hayssan tani be7ashe dizayssi issi macasiya na7a yelin ha yelida na7ees qasseka biidinne imota immishe diza issi aaway beettizayssi erettes.

hayssa bollan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko keeththa keexisishe kawo oosanchati kawo hadara polishe iza zaaridinne akekidinne xeellizayssakko

Hayssan beettizayssi aazay gizayssa gidikko asati issi bessan shiiqi uttidinne issi macasiyo bematara utisidi issi issi miisheta haasayishe dizayssi beettizayssakko

hayssan qasseka issi na ay dees ha issi na azikka ayfesozi izas saketidayssa masatin hashenka qasseka hanno izira narfe immiza miishiya qashettada dizayssi bettishe dee

hayssan qasse issi addey ba kushe laalidinne ha simmi eqqidi dizayssi qonce gididinne beettishe dizayssakko

hayssan ta beyizay zo7o attuma naakko ha addezikka qasseka karetha shurabe may7idinne uttidayssa arba mince kumetha hospitaale gidinne iza zokkosorakka xuufe dizayssa bey ashe days

Hayssanta xeellizay issi macana ekko ha issi macashiya woykko mishiriya samayaawe woykko salo mala qalametiyettida girgidamatara ha eqqada xeellashi dizayssi qoncekko

hayssanta beyizayssi saketida asatakko ha di7o gaason gaco baaba wuradappe yiidinne arbaminci hospitalen akamettadanne kaallashe dizaarokko asati maado immishe deettes

hayssa bessazani tani beyashe dizayssi nayti naakkoshin heedzdzu mente imettin ha heedzdzu mente nayta idimmidinne izeti eqqidayssa beyashe days

hayssanta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi addey waraqata oykkidinne uttida issi mishiriyo bessizayssanne hara issi attumay gaden uttidinne silke xam7izayssakko

Habessani beettishe dizayssi giyakko hagiyazan qasseka asati uttidinne dumma dumma miishata giyatishe dizayssi beettishe dees hayssika qasseka asi daro asati gashenne gita shiiqidi uttida.

Hayssantani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko guzgazey daro asata sinthi laalettin mitha garseni asati eqqidinne issoy isso ara waraqata gishettizayssakko.

hayssanta beyizayssi aazay gizayssa gidikko issi aaya na idimmadanne uttidayssakko iza idimma uttidishin hara nay qasseka saketidi deizayssi be kushekka beto qachidi dizaybeetees

hayssan ta xeellizay hospitaalekko ha hospitaalezikka paayatetha keeththakko akamo hiillay he keeththazan ooththettidi asa shempoy attana mala ooththiza bessakko

Hayssan beettishe dizay aazey gizayssa gidikko issi inda mente yelin ha mente naytikka heedzdza gididayssanne izeti idimettidinne heedzdzu asa bolla dizayssakko.

Hayssan ta xeellishini beettishe dizayssa aaze gizayssa gidikko ogey oothettidinne erkkeenetho giidinne keeletti duge biittay dizassoo kawo oosanchati eqqidayssakko

ha bessani beettishe dizayssi issi macasiya booththa may7o woykko gawune may7adanne komputere besinthen essada eqqada dawus harati qasse izippe yiidinne qofa ekkishe dizayssakko

hayssan tani qasse beyishin keeththa kareni motorey dees motoreza bolla qasseka issi nay karetha shurabe maydinne uttidi dishin sinthen issi motoriya berka dawus

Hayssan qasseka beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko paashshine miishe kase xeellidi asi eronta miishe tubboy xalala gitay waaxettidayssa garsera daro asati nu kawora giidi ha Yi ishe deette

Hayssa bessan beettishe dizayssi gita gita asatakko ha gita gita asatikka hospitale giddo biidinne issi baale mooyayra haasayizayssa woykko gakettizayssa be ishe doos

hayssa bessazani tani be7ashe dizayssi oyddu asati guyen eqqin issi addey sinthen aykko qomixebe ooththida miishe bessin izeti xeellishe dizayssanne miiccishe dizayssa bessishe dees.

Hayssa bolla tani xeellashe dizayssi keeththey woykko gita pooqey ooththetishe dizayssanne garsera qasseka maatay gitatidinne dolishe dizayssaqo.

ha bessazan tani beyishin taas beettizayssi asati eqqidinne xeellizayssakko izati xeellizaykka ha nukku ogekko orde urde asatikka beettosonnee

Hayssa bessazan tani xeellishin sharbe masatiza salo mala magarajjay kaqeti uttides iza garsera qasse dugeranne pudera asi eqqidi beyishe dees.

hayssanta ne beyashe dizayssi timirte keeththekko ha timirte keeththa karezas girgidaza bolla tamaro tamaro ha7ikka tamaro gizayssi xaafettidinne beettishe dees

issi adde dayssi keeththe keexxishe dees ha keeththaizi keexxishe dishin gadezan gede baggara qasseka mithinne badalay dees ha keeththezikka qorqoro keeththekko

hayssan beettizayssi issi addey kath kaththana gizeenee qasseka be hu7e bolla shaashe qachidinne izi cililo shaashe qachidi uttidayssakko beettize

hayssa bessazan qasseka daamota gizayssi xuufeykka beettes selike quxuretikka beettizasoni aykko keeththe masatidi dizayssa bollara mabarate poholey aadhdhidi bees

hayssan qasseka xeellashe tani dizay aaze gizayssa gidikko keeththe asati keexizayssakko garsera shuchchan keexi gididinne bollara qasseka qorqoro wothanas baaxetetes

Ha bessani beettishe dizayssi mithi kundidinne pude baggara nam7u mithi dizayssakko ha mithazappe gede baggara qasse qorqoro keshara diza asaso gelthiza oge beettees.

Hayssa bessane tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi oyde bolla biitta ekkidinne he biittaza qasseka maashinen asati hokkidinne xeellizayssakko.

Hayssanta beyizayssi aaza gizayssa gidikko gaxxare heera keeththekko ha gaxare heera keeththezikka yuushi qashetidinne lo7iza hanotani ilfinne geetettizayssa ooththettidayssakko.

hayssanta beyizayssi komputere be sinthen woththada issi macaniya uttada dishin harati qasse sekki haakkidinne haaththe be sinthen haylan dera woththidinne uttidi dizayssi bettishe dees

Hayssan ta xeelliday aaze gizayssa gidikko asati uttidinne quma keethan kathi mishe de7izayssanne keethezi qasse quma keethe gididayssa be7ashe days

Hayssanta xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko oge duunan kezidinne worati ekkizayssa matara ha kezidi asay kumeth balasha akaafanne iita gadeppe denthiza miisheta zaapaka tookkidi dizayssakko.

Hayssan ta xeellizay aazey gizayssa gidikko hayssa pooto izan woththiza mastoteza gindoni xuufey xaafettidinne xarapheza bolla barka uttidayssanne lanqera qasse waraqatay dizayssakko

hayssan ta be'ashe dizayssi xaraphe sinthen gita kompitere woththidinne issi addey uttidinne dizayssa be'ashe daysanne ooththays

Hayssa bollan taas beettizayssi heedzdzu betimirte ongidi anjettiza maca naytakko ha macanaytappeka issi neya denda eqqadanne nababashe dawus.

Ha bessane chp giza komputere be sinthene aawa caaladayssi woththidinne koppiyakka woththidi xeellishe dizayssakko

Hayssan qasseka beettishe dizayssi nam7u asati issi aawa izi ooththana ooththos caaqana mala kushe dhoqu histisin addezi caaqishe dizayssi ha nam7ati caaqizay bettishe dees.

hayssan ta beyizayssi aaze gizayssa gidikko gede usuppun gidiza asati eqqidi issi ogen deettes hara qasseka issi addey pude baggara hirde keeththa daynnasohodadgees medirekelanken eqqidi dees

Hayssan ta xeellashe dizay keehi lo'iza keeththey keexetti uttin ha keeththezas duge kare baggara qasseka mithatikka baarandatikka lo'izay lo'izay beettizayssakko

hayssan ta beyizayssi dere asati beheera geeshshanas giidinne tissifetetha siiqotethan kezidinne buura pittishe dizayssinne xuuganasizeti giigissishe dizayssi beettishe dees

hayssa bessazani tani xeellashe dizay kaamey buuratanne anqashata caani ekkidinne bishe dizayssakko hara asatikka qasse guyen attida buurata akafazani denthishe deettes

Hayssa bessazani tani xeellizayssi oge bolla kezidinne caalaykka gashey gitay ogeza pittishenne geeshishe dizayssi qonce gididinne beettishe dees.

hayissan tani beyashenne xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kaame giddo asati gelizayssanne keeshera tookkidinne indeti aykko qomixe gede qollizayssakko

hayssan taas beettizayssi asati qasseka hayssa oge geeshshiza asatinne heerafa yatethas giidinne baas kawoy bira ciggin ooththiza asati ogeza pittishe dizayssa beyashe daysko

hayssan beettizayssi kaame ogekko ha kaame ogezara qasseka nam7u kaamey nam7u ogera ha simmidinne yishe dizayssi qoncekko

Hayssan tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko buura woykko qoshasha geetettizayssa kaamey caani issi bessa fidinne qolizayssa xeellashe days

aehayssan tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko kaamey gita kaamey dalga bessan ehidinne buuratanne anqashata qolishe dizayssakko

hayssa bessazani nam7u asati salantidinne eqqida ha asata guyera qasse nu doktore aymede abira hara aawa dayssara eqqidinne beettettes

hayssa bolla tani beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko fayda baggakko oona gida asikka fayda oykkontay likke gidontayssa tamarsanas ha kiitazi aaththishe dees

hayssa bessaza ne aaze gizayssa gidikko kaallizayssan banke bira gizayssi qasseka silke giddon xam7ettishe dizayssa bessees haythika faydara gaseth ogeekko

hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko fayday gashe naytafe doommidinne yuberesiti tamareta gatho yii qasse goshshantha gatho xuurata kezida asata gatho go7es gizayssi beettishe dees

Hayssan tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko nashshonal ayddi yemizigeba hideti gizayssakko hayssa qasseka aazas gize gizayssa gidikko fayda mizgebaza koyro kaalo daza gizayssakko

ha bessazani beettishe dizayssi oyddu asatakko ha oyddu asatappe qasseka heedzdzati issi uras woyto immishe dizayssi beettishe dizayssakko

hayssanta xeellishin maca nayta ba7aale gido aggenna maca nayti kumeth kezidinne bees bees diza lo7o may7ota maydinne qoobe hu7en wothidi kezidi booththa may7o may7di yexishe deettes

Hayssanta beyishin payda dumma dumma doonan gizayssi amaratho doonan xaafettidinne uttidayssa beyashe daysiko.

Hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kilileppe yida be ooso ooththo dirshara diza asati uttidinne tobe tobbizayssanne izeta sinthen ushshi kumidi dizay bettishe dees

Hayssantani xeellizayssinne beyizayssi wure kumethikka girgidaza bolla giste qashoy dizayssanne hayssa nu zoone kaapoy ha xeellishe haasayizayssakko

hayssanta xeellishin tooku waase kaasanchati pooto bolla beettishe deettes ha kaasanchatikka eretida kaasanchata geetettidinne eretetes

hayssan ta be'izayssi aaze gizayssa gidikko maccatinne attumati ba kushe shiishi oykkidi eqqidi gashe naytarakka ke'idinne beetizayssakko.

Hayssan qasseka issi karetha indiya badala buro doli dolidi buro karedhiza badala giddon haythen bela qilaqo woththada hu7e artengaadadandadanni eqqidayssa bessishe dees.

hayssanta beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko issi mishiriya sinthe aadhdhadanne daro dere sinthe aadhdhada mayken haasa ashe beettizayssakko

Hayssa bessaza ne tani beyishin daro asati uttidinne duulata bolla dizayssi erettees ha duulataza giddon qasseka nu kawo doktore aymedayabikka bettishe dees.

hayssan beettizayssi aazey gizayssa gidikko gita gita asatakko ha gita gita asatikka ooratha keeththe giddon gelidinne pude korniseza xeellishekka issa issa giddon haasayishe issi macanara giidinne eqqida

hayssa bessazani gaammo dere cimati ba cilila mata oykkidinne eqqi dishini daannaka bada cillayo nay qasseka izeta maatazappe shaakkidi ekkizayssa beyashe days

Hayssanta xeellashe dizay gita gita asatinne keehi malara lo7iza asati uttidinne dubbusha woykko duulata bolla haasayishe dizayssa ezgishe dizayssaka beyashi days

hayssa bessani beettishe dizayssi dalga keeththe giddon asatakko ha asatikka mule faaranje masatidi beettishe yaa'a bolla uttida

Hayssanta xeellashe dizayssi pooliseta gallaskko giza duulatara oyketidayssa gita aawadayssi duulata uttida asazas qoncisshinne birshishe dizayssakko

Hasan tani azi xelashe diza gikko era buki ekizani oydu asati janxila oyqidi guye xelishni hara asati janxilara hayishe dees.

Hayssa bessazani issi macasiya bandira sinthen ba oyde wothada ba duuna bolla kushe wothada mayke sinthen waaxada uttidayssi qoncekko

ha bessani issi lo7iza keeththe giddon worqefe ooththettida keeththe mala giddon dugeranne pudera uttidinne booththa booththa asati uttidi be silke be sinthen be maykekka woththidinne uttidi haasayishenne mishe dizayssa bessishe des

Hayssan tani xeellizayssi aaza gizayssa gidikko asati duulata uttidayssakko issi issi asa sinthen maykeykka uttidayssakko.

hayssa bessani beettishe dizayssi kawo osanchatakko ha kawo osanchatikka issi issi miishe issi naa uttidayssappe siydinne qasseka dumma dumma odas gaththanas giidinne akeekishe dizayssakko

Hayssa bollani tani beyashe dizayssi aayo daara xaraphe bolla uttadanne mastotera gede haasay ashe dizayssanne iza qasseka ha xeellashe dizayssa beyashedays.

Hayssan ta beyizayssi issi macanayakko ha issi macanaykka sinthenka qasseka hara macanay wiigen woykko artenbehuphe dooqi sidara uttada dizayssa beyashe days.

hayssan tani xeellishini taas beettizayssi poolisetakko ha poolisetikka issi bolla shiiqidinne duulata bolla dizayssanne kifilezas giddozara ogezi keehi lo'izayssakko

Hayssa bessazani pooliseti salfetidinne eqqidayssanne dumma dumma ooththo ooththiza woykko anaxeti ha baggara nam7e gididinne eqqidayssi beettishe dees

hayssa bollani pootoy dees ha pootozikka gede tammanne gizayssi issi girgida bolla laxafettidi dizayssa beyashe days

Hayssa bessazani beettishe dizayssi poolisetakko ha poolisetikka salpen eqqida issi pooliseykka kaalethizayssas gede guye oge bishe dees

Hayssa bessazi dhumidi ekkiza biittay de7iza bessani daro asati eqqida ha asatappe heedzdzati qasse be ooththora ooththora woy keeththe keexizayta woy xawla shooqizayta gidishin uttidayti pooliseta

hayssa bessan beettishe dizayssi kawo keeththekko ha kawo keeththezanka pooliseti woykko taxaaqe pooliseti duulata uttidinne beettishe deettes.

Hayssantani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko issi gita poolisey sinthen eqqin izappe qasse qumeten aadhdhiza poolisey duge baggara guyen eqqin issi addedayssi eqqidinne iza beyizays.

Hayssa bessazane mitha garsseni ziqqi giidinne barizafe puute addezi shoddishenne ooththishe dizay issa woykko qanxishe diza issikka erettidinne beettishe dees.

Hayssanta xeellashe dizayssi issi poolisekko ha issi poolisezikka be kushe waci histidinne ha simmi eqqidinne tophiya bandira be matarakka essidinne asatara haasayishe dizayssakko.

ha bessani issi gita aaway haaththe puute ushshizayssa nuni beyishin qasseka guye baggara daro asati puuteza tokki kezidinne eqqidayssanne ha xeellishe dizayssa bessees

hayssanta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehi gita asinne loohida woykko salaxanida awadayssi ba uphe bolla qoofe woththidi daro mayke iza sinthen salfettin haasayishe dees

hayssa bessazani daro asi mitha garseni uttidinne de7izayssi erettees izi duulata gidinka yeehoso gidinka eretonta aggikkoka gasheynne gitay yoogaynne caalay uttidi dees

ayssan beettizayti nam7u xibabe may'ida macanayti eqqida nam'u attomanaykka eqqin hanam'anthozappe issi nozi qasseka mule oydata caaqiso bolla dizayssi beettishite.

hayssan ta xeellishin issi addey ba kushe idimmidinne eqqidi dees ha addezappe guyera gede bagga qasse koronte giigissiza asati nam'u asati eqqidi de'osona

hayssan qasseka tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko aykko waraqata kushen oykkidinne daro asati daasa garsani eqqidi dizayssakko

Hayssan taas beettizayssi kase mangiste hayssa yaadige woykko melese gizayssakko izikka qasse mayke be sinthene wothidi dizayssi beettishe dees.

hayssa bessazanne gaalon emasatiza miishen karetha eqqa qolidi ha karetha miishaza qasse fude issi issino asati denthishe dizayssi qonce gididinne bettishe dees

ha bessazani tani xeellashe deizay aaza gizayssa gidikko gadha heera gididinne masatiza bessan daro asati duuna bolla kushe woththidi eqqidi issi issi miisheta malalisiza hasayata haasayizayssakko

Hayssan beettizayssi dere cimatakko ha dere cimatikka aadhdhi aadhdhi yela gati mitha garseni issi bessan uttidi tobeto bishenne ezgishe dizayssi qoncekko.

hayssanta xeellizei dezay aaze gizayssa gidikko daro asati lo7o lo7o may7o may7dinne geexettidi lo7ettidinne imathe gididi yiidinne koyro mekpecha ooththo ooththishe dizayssakko

Hayssa bessazani gita gita hasati aazis gidikkokka biittati ekkiza gadeni eqqidinne qasse issoy issara hasayettishe dizayssa bessishe dees.

hayssan tani beyashe dizayssi daro asatakko macati xibabe may7in addeti qasseka suufe woykko kumethth ambasadare may7di madireke bolla eqqidayssanne harati uttidayssa beyashe dayssa

Ha bessani beetishe dizayssi aaze gizayssa gidikko ithiyo post giza xuufe huphe sar xaafeti utin daro asati uttidinne dulata dulatishin woykko tobetishe dizayssi qonccekko

hayssan nam7u asati deettes ha nam7u asati qasseka be woraqata ba woraqata shiridinne xeellishe deettes issi niya macana hankoysi qasse attuma na gididinne nam7u qommo bayndira essidi deettes

hayssan kuwaase baley dees kuwaase balezan cililo maaliya mayda macanaytinne zo7onne karetha walaka maaliya mayda macanayti nam7us woxerettidi kuwaase ka7ishe deettes

Hayssan qasseka issi xaraphe bolla daro asati nam'i nam'uppe bolla gidida asati oyddati uttidinne haasa asiyshenne xaafishe dizayssa bessees

Ha bessan ta xeellashe dizayssi itiyopost giza xuufey ingilizethon xaafettidi bollan qaaphettin ha oyddu asati uttidi qasseka duulata polishe dizayssakko

Hayssan qasseka beettizayssi tamare naytakko ha tamare naytikka issi bessan uttin ha uttida nayta issi indodara tamarsashe dizayssa xeellashe days

hayissan beettishe dizayssi menariya woykko makinay izan shiiqiza balekko ha balezani makina giddonppe kezizayssinne gelizayssi giidinne daro asati duge pude qaaxizayssa be'ashe dayis

hayssan ta beyishin issi aaya santhe hayssa dalga santhe qachashe giyan uttidarokko ha santhe qachiza aayakka ha simmada cogincha uttada miicashe dawus

hayssan qasseka tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati qasseka oge masatidi ekkidinne qas makina giddoda gizayssan eqqidinne taarike biittani dizayssa bessees

Hayssa bessazi kuwaase balekko ha kuwaase balezani daro asati kaassanchata xeellishe karen eqqidinne beettizayssakko issi bagga maca issi bagga attumay kaa'ishe dee

Hayssa bessaza ne beettishe dizay istademekko ha istademe guusikka kowaase iza giddon akaa'ettiza balenne asati uttidinne iza bolla dishe beyiza istademe.

hayssan ta beyishin issi inda nam7u borsa oykkadanne dawus haratikka be kushen shenta oykkida issi indiya qasse modhashe modhashe alettidara sinthen eqqada dawus haratikka haasayishe deena

hayssantane xeellizayssi istademekko haystademe woykko kuwaase balezane kuwaase kaasanchati kaa'ishinne harati qasseka maado immanas bosheza bolla uttidayssaa

Hayssi beettizayssi addey issi miishe generetere masatiza miishe ba guyen woththidinne mabrate shubone ayqo mixe ayko miishen pinthan birshishe dizayssi beettishe dees.

Hayssa bessazani gita aawa dayssi uttidinne komputere giddo xeellishi dees hanira diza natethanazi qasse izata tamarsishenne eqqite asatikka pashki giidi xeellizayssi beettishi deees.

hayssan tani beyashe dizayssin bajajeti woykko kaameti giigiza bessakko ha izi giigiza bessa gididayssaka ta eriday goomati pude baggara koreti uttidayssanko bajajeykka eqqidayssa

Hayssanta xeellashe dizayssi bosheti ekkizayssa garsen duge woray dizayssakko ha woraza garsera qasseka ogey dees ogezappe duge baggara kath zerettidinne dolishe dizayssinne oththe gadeybeettees

hayssan ta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko woray gede haakkidi dees ha worazappe ha baggara keeththeti deettes ha keeththezikka duuho masatidinne ekkees izappe ha baggara abba giddon nayti liimishe deettes

hayssantani xeellishin issi addey manaxire ba ayfe bolla woththidinne ba may7da kootekka dafi oykkidi dunguzakko sharbenne qoobe guyera kaqqidinne eqqides

hayssa bessazani beettishe dizayssi dere parkekko ha dere parkezikka fiissakko fiissazi qasseka boshera haaththey gogiza olla guussukko addeyka izan eqqidi pooto dendees

Hayssan qasseka tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko boshe bolla kezidinne yelaga asatinne caalati gaamma dunguza pooxa hiixidinne eqqidayssa.

Hayssa bollan tani beyishin issi macanay dawus ha issi macaniyakka gede simmadanne dere parke woykko hayssa woraza qasse xeellashe dawus ba hu7ekka wiigene dadettadus

hayssa bessazani tani beyizayssi issi boshey gede dishin dildiye bolla eqqadanne issi macana daara be qobe huphe bolla wothada kushe laallada eqqidayssa be ashi days

Hayssan tani xeellishin yela ganayti mitha garsen uttidinne huphekka dichchidayti manaxire woththidaytinne salo xeellizayti uttidayssi bettishe dees

Hayssan tani xeellishini dere parkey dees ha dere parke zara naazi waani eqqidakkon bessazi keehi babisizayssa gidikkoka naazi amos eqqidinne ha xeellishe dees

Hayssanta be ishini nam'u macanayti deettes ha nam'u macatappe issineyabe korojo ba'ada surenne kumetha may'o may'in hankora qasse duuxeretida may'o may'ada eqqidayssa beyashidays.

hayssan ta xeellishin dere parkey dees ha dere parkezas bollara gede aaththiza qasseka zokkoy dees zokko zara ha sinbidinne yelaga nayti issa issara kaa7ishe pooto dendishe deettes

hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko hayssa boshe lanqekko ha boshe lanqezan duge garsezani asati daridinne eqqidayti beettettes ha asatikka iza beyana bidayssi erettees

ha bessani tani beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko gita mitha garseni hayssa gaxare keeththey dizayssakko ha mithazikka anka geetettes

hayssan beettishe dizayssi dere parkekko ha dere parkezan kushe salo waccistada macana yela gadara zo7o sire dancada booththa shurappe may7ada eqqadus

hayssan tani beyzayssi tamare nayti uttidinne fayda mettawa qass giidinne salfen uttidi tarantarani befoto dendishenne mazagabettishe dizayssi qoncekko

Ha bessani tani xeellishin gaxxare asati salfettidinne be laxana gallassara may7idi be na7akka bayidinne eqqidi dizayssi beettishe dees.

hayssantani xeellizayssi nayti woykko indeti duge baggara uttidinne xuufe xaafishin attuma asati qasseka izeta uttidinne xeellizayssakko

hayssa bessa zani beettizayssi aaze gizayssa gidikko asati eqqidi dishin komputere be sinthen wothada macana daara paydametta woqe asas immanas gaada pooto denthizayssa

Hayssa bessazani tani xeennashe dizay aaze gizayssa gidikko fayda mitawugeas asati pooto denthishe go7ettiza meishazakko.

Hayssan ta xeellizay aazoy gizayssa gidikko macanaytinne issi poolisey uttidi dizayssakko ha'izetikka uttidi dishin aawuzi qasse erisishe dees.

Hayssa bessazani asata siinththen komputerey dees han komputerezikka macana daari siinththen dishin hara hara gita asati eqqidi dizayssi qonce gididinne beettishe dees

hayssan taas beettishe dizayssi fayda mettawaqa giigissanas giidi asati mazagabettishenne pooto dendishe dizayssi qonce gididinne beettishe deesko

hayssan ta beyizayssi keeththekko hayssi keeththezas aygize gizayssa gidikko doorizayti hayssan beettettese gidinne be kawo doorana bizayti beettize ollaa

hayssan ta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati salfen eqqidinne nam7u xaafiza asata sinthen eqqidi dizayssa kakeekani eqqada xeellashe days

ha bessani caali ekkiza keeththey de7as ha caali ekkiza keeththeza karini maca nayti sharbenne laxana maydinne uttida izate ayss uttidakkon erikke

Ha bessane tani beyashe dizaara tecawaache woykko kaassanchakko ha kaassanchayakka kaassabe xoonida gish ufayssara eqqada pooto dendashenne miicashe dizaarokko

hayssan beettizayssi aaze gizayssa gidikko kuwaase balekko ha kuwaase balezikka baasetidi dizayssakko ha baaseti diza balezan kuwaase kaasanchati ka ishe deettes

Hayssan qasseka denbatti ekkiza ollani kuwaase meeda kuwaase kaasanchati gelana gishe hara imathatara salantishe dizayssi taas keehi qonce gididi beettishe dees.

Hayssan denba gade beyashe days ha denba gadezani attuma toho kuwaase kaasanchati kuwaase meeda gelana giidinne giigettishenne footo dendishe dizayssi beettishe dees.

Hayssi qasseka kuwaase balekko ha kuwaase balezani heedzdzu asati gelidinne dumma dumma bessata bessishe deettes issi nozi qas izetas asilxaynezakko.

Hayssan tani beyashe dizayssi chelssigiza armakko ha chelssi giza armazara diza shurabe salo mala issi macanaya mayadanne eqqadus

hayssan ta beyizayssi wanca oykkidinne gita gita asati kuwaase toho kuwaase kaa7ida attuma nas shillimate immishe dizayssakko

Hayssa bolla beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko kowaase baleni kowaase kaassiza woykko salaxanesiza addezi kaasanchata zorishe dizayssanne giigissishe dizayssa bessishe dees.

hayssan beettishe dizayssi kuwaase balekko ha kuwaase balezani kuwaase kaassanchati kuwaase kaa7ishe dizayssanne ka7anas buro meedas gengshe dizayssa bessishe dees

Hayssa bessazani kuwaase balen woykko denba bessan yelaga nayti kumeth maca nayti kaa7i simmidi be ekkida woyto qoodhene aaththidinne be camma aaththidi kumetha maamaydi guppishe dees.

ha bessani kuwaase balee beettishe des ha kuwaase balezikka pude lanqqezitophiya banddira qalameni qabba7ettidinne dizayssa be7ashe days naytika kaa7ishe deetes

Ha bessan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kuwaase demban daro asati eqqidinne de'izayssakko ha kuwaase denbazikka arba mince istademe geetettizayssakko.

hayssa bessazani daro miisheti deettes hayti qasseka gede heedzdzu aynate woykko oyddu aynate qalamen qaba7ettida iskirto masatidinne tuchchera diza miisheti beettishe dee

Hayssantani beyizayssi aaze gizayssa gidikko dingate giza xuufey bollara dees ha dingate xinu himemane hikkiminna agelgilote gizayssika beettees

hayssa bollan tani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko elektronikse miishe xaaxi waaxidinne bollan kaqqidi wode eratethazan wothidayssa beyashe days

Hayssani qasse beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko xaafiza miishekko ha xaafiza miishezaska xeerazi ay hoxe hoxidakkon keehippe malalisizayssakko

hayssan ta beyizayssi issi maashinekko ha maashinezikka wode ehidayssa gididi izi ay otho ooththizaakkoni shaaka eronta aggikkokka keehi lo7izayssanne malalisizayssakko

hayssanta xeellishe dishini aaze dizay gizayssa gidikko soolare gididinne karefe awa poo7oppe hanuus poo7o ekki geliza miisheynne ampoolezi beshu bora xaaxettidi beettees

Hayssan qasse ta beyashe dizayssi daro xuufetakko ha xuufetikka keehi lee7idayssa gish woykko gashe gididayssa gish nababetonta aggikkokka be kiita izati aaththishe dizayssi eretishe dees.

Ha bessani beettishe dizayssi hayssa woreqete xarazissana woykko irisercheta darazissana nuni go'ettiza lastiqezakko izi dumma dumma qommon woykko ichachu qommo qalamen iza pherzezi qabba'ettidi dees.

Hayssanta xeellizay aazey gizayssa gidikko hayssa beni asi mith izara qanxiza magazenne maqase masatiza maashinekko ha maashinezikka teknoloji ehidayssakko

Ha bessani tani beyizayssi maashinekko ha maashineza sinthen qasse xaraphe masatiza miishey uttidi dees izi ay ooththiza maashine gidonta gikkokka wode teknolojezi ehidayssi lo7ees.

ha bessani qasseka aaze dizayssi giikko silke masatiza miishey nam7u tammanne nam7u paydoy nam7azan uttin nam7u issi gina miishay beettizayssi qonci di dees

hayssan beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko komputere masatiza oydey pudenne duge simmidi uttidishin gede gaaththa giddon daro asati uttidayssi beettishe dees

hayssan ta xeellashe dizay oge bolla gita gita asatinne yelagati saykile cilili ekkizayssa bolla kezidinne laaggishenne eqqidi dizayssa bessishe dees

hayssanta xeellishin gita gita dalga ogey dees ha dalga ogezikka xuratidi ekkees makinazi garserayshin bollara duge aafotidinne makinazi bizaatho gi bessiza ogey bettishe dees

hayssa bessazan bettishe dizayssi asatanne kaameta qasseka dumma dumma miisheti aadhdhi aadhdhidikka eqqidaytakko ha bessazappe gede baggara qasse girgidaza bollara karetha miishey dees

Hayssan ta xeellashe dizayssi oge lanqeppe gede he baggad ogeppeka ha giddon wogoloy dizayssakko ha wogoloza giddonka haaththe giddon asi beettees kafoyka beettees

Hayssa bessazani tani beyashe dizayssi makina oge woykko kaame ogekko ha kaame ogezara heedzdzu tohade ba jaje geetettiza kaame yayi shin guyera qasseka motore yees.

hayssanta beyizayssi aazey gizayssa gidikko abba giddon kaamey dees ha kaameza bollani daro asati eqqidinne ha kaameza ooththiza asati dizayssa woykko ha wogoloza ooththiza asati beettizayssao

hayssanta xeellashe dizay heedzdzu asatakko ha heedzdzu asatikka kaameppe wodhdhidinne issi maashiney naay ooththizayssa ha maashineza bagga naazara haasayishenne oyshetishe dizayssakko

hayssan beettizayssi aaze gizayssa gidikko gashe kaamekko ha gashe kaameyakka so asibees godettiza heeppe haa simeretidi haappe gede biza kaamekko

Hayssan ta xeellishini kaamey dees ha kaamezikka gita kaamezakko iza giddo doydinne addey wodhishe dizayssa xeellashekko tani dizayssi haratikka karen eqqidi naagishe deettes.

Hayssanta xeellizay aazey gizayssa gidikko komputere be sintheni wothidinne heedzdzu asati uttidayssakko issi macasiyakka hayzada izata giddon uttidarokko

hayssa bollane beettishe dizayssi daro asatakko gita gita asati eqqidettes ooththanchaykka eqqides kawo ooththanchay wuri shiiqidi zore bolla deettes

hayssan ta beyizay aazey gizayssa gidikko oge lanqera dugeranne pudera lo7iza keeththey dizasora qeqi gida ogera saykiley laageti yiishe dizayssakko

hayssanta xeella she dizayssi cililo maata bolla meda bolla cililo maatay dolin ha cililo maataza bolla ooratha ooratha biskilite yelagati oykkidinne gede nam7u tammu gidizayti eqqidayssakko

hayssan dizayssi aaze gizayssa gidikko issi aawakko ha issi aawazi haasaya haasayishe dishin nam7u mayke izata sinthen biidinne dinxe naagishe woykko kooshe naagishe dizayssi erettees

Hayssan ta be7izay gita keethekko ha gita keethaza karenkka lo7iz ciisha masatiza mithi dees issi asikka keethaza mata deenna keethazi keehippe malalssizatssako.

Hayssam isilezani tani beyizayssi aaza gizayssa gidikko keehi lo7iza keeththekko ha keehi lo7iza keeththezi qasseka billiten billiten shaaketidi be kifile giddon lo7o oydeta oykkidi uttide.

Hayssan qasseka beettishe dizayssi daro asati lo7o kifile giddon geli uttidinne duulata ooththo polishe dizayssi beettees

Hayssanta xeellishin issi macasiya xibabe ma'daa be huphe bule shaaka qolada mankan qasseka saane giddoppe lo7iza quma mashe dawus.

hayssa bessazi ogey ooththetishe dizayssakko ha ogezi buro ooththetishe dishin pude baggara qasse fooqey mela aduqi ekkidinne ooththettidinne dizayssi beettishe dees

hayssan taas beettizayssi naaho gizayssa pooqey ooththettidinne garsera beettishin pooqeza guyera gede qasseka shaaray beettizayssinne saloy matizayssi beettishe dees

ha bessazane beettishe dizayssi keexxettidi wuridanne go7a bollape anaas aykko dirixare baynda gita pooqe keeththekko iza guyerakka gede salo masatidinne shaaray beettishe dees

ha bessani tani beyizayssi gita keeththekko ha gita keeththezikka kawo keeththe masatees ha kawo keeththeza garsira issi addey hamuttishe dizayssakko

Hayssan ta xeellashe dizayssi keehi lo7iza keeththekko ha kareynne baarandiya aylo olo'izaakkon izin utti shempidakko iitonta keeththe keexetta uttada anjetetha gallas gakkidakko iitontara beetti zaarokko.

ha bessan tani be ashe dizayssi medirake sinthen maske mera kammada sharben xaaxettada musilime indodara eqqadanne haasayishe dizayssa beashe days

hayssan qasse ta xeellizay aykkofootoykka woykko ay misileykka qoncerenna giidinne xuufey xaafettidinne uttidayssakko tani xeellashe dizayssi

hayssan ta beyashenne xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko paashsha nam'antho deeththa timirte keeththa gizayssi xaafeti uttidayssa matan xaraphe bollan qasse maxaafay kumidayssao

hayssan qasse issi addey denbati ekkiza bessan haaththe matan eqqidinne mithika gede guyera eqqidi dishin qorqoro keshaykka eqqidi dishin ha shiiqi eqqidinne xeellizayssa bessee

Hayssa bollan tani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko muurutancha liqa timirt keeththa geetettidinne xaafettida xuufey dishin tamareti xinatishe deettes

Hayssan tani xeellizayssi tamare nayti tamarsashe as tamaariya oysha oychin ha oyshezazaaranas be kushe salo dhoqu histidinne denthizayssa xeellashe days.

Hayssan qasseka keehi gita keeththey dees ha gita keeththeza karen asi uttiza miish dumma dumma qaalamen ooththettidi dizayssi beettees keeththeza guyerakka zumay beettes

hayssa bessa zani ogelanqey beettishe dees ha ogezappe gede baggara qasseka keeththe hayssi timirte keeththe masatizay beettishin keeththeza karen qasse gita diishey beettees

hayssanta be'izayssi aaze gizayssa gidikko gita aawa dayssi pude aykko bolla kaqetidi girgida bolla diza xuufe duge ha kilile timirte biiro gizayssi xaafeti dizayssa besishe dees

Ha bessazanne beettishe dizayssi wolayta soodo yumberesti tamareta issifetetha gizayssakko hayssi qasseka wolaytasooddo yumberesti tamareta issifetetha gizayssaza bolla gaammo dunguzay beettee.

hayssanta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko aykko qomixey iza giddoni abebatho giidi dizayssi guyen dishin nayti woraqata masatizayssa shiri shiri nababizayssakko

Ha bessane beettishe dizayti dere asatakko asatikka mitha garsen keeththe garsen kuwatti ekkizason uttidinne pooto dendishenne ha xeellishe dizayssi beettishe dees.

Hayssa bessazani tani beyashe dizayssi issi astamaare daarokko ha astamaariyakka be gawone may7ada ba kiisen be kushe wothada girgidazammata kare kezada nayta caamma kesisada eqqi daarokko.

Hayssan qasseka beettizayssi tamare naytakko ha tamare nayti gaden utti didin tamare wolajetara geedinne tamareta so asatara astamareti haasayishe dizayssakko.

hayssan ta be7ashe dizayssi be timirtte tamaari onggidinne tamaare nayti shallamettidinne be woraqata ekki kezidinne be gawune mayidi pooto denddishe ufa7ettishenne miiccishe dizayssa be7ashe days.

Oossi goodakko hayssanta xeellishin timirte paacenne patana go7a gizayssi xaafeti uttida armaza xeellashe days ha armaza bollaka tophiya bayndira malatiza qalamey tiyetti dees.

Hayssanta xeellizay aaze gizayssa gidikko keeththe giddokko ha keeththaza giddon qasseka oydey kanche salpetidinne beettizayssi qoncekko

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati oyde bolla uttidinne keejji ekkizayti xaafishe dizayssakko

hayssan qasseka beettishe dizayssi oge bollane kaamey eqqin ha kaameza pude baggara qasseka tirafikey eqqidinne oychishe dizayssakko

hayssanta xeellizay aaze gizayssa gidikko ogekko ha ogezara qasse ambulanthe kaamey ha simmidi ishin tirafiketi eqqidi haasayishshishe deettes

Oge dalgay beettishe dees hadalga ogezara qasseka kaamey gede aadhdhidinne garse baggara ayssuze geetettiza kaamey bishin asatikka aadhdhi aadhdhidi bizayssi beettishe dees

Hayssa bollane beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko boshe gadekko ha boshe gadeza lanqera qasse haaththa kixay gogidinne shoorera yizayssi beettishe dees

hayssan ta xeellashe dizay dalga ogera gita gita kaamey ha simmidinne yizayssakko tani xeellashe dizayssi ha bessazikka arba mince dan hanees

hayssan xeellashe tani dizay aaze gizayssa gidikko ace ekki ehidinne giddo ogey ooththettana mala giidinne kaamey bolla dhoqu giidinne daro ace qolishe dizayssanne asati eqqidi xeellizayssa beyashe days

hayssa bessazani beettishe dizayssi kase keexxettida keeththe laalli woththidinne hara keeththe keexanas asati bolla kezidi dharcishe dizayssanne ha baggara qasseka kaame oge dizayssa beyashe days

hayssi taas beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehi lo7iza ogekko ha ogeza lanqezikka oratha heeran ooratha kesha keshettidinne beettizayssakko keeththe iza matani deenna

Hayssanta xeellashe dizayssi gaammo dere asikko ha gammo dere asatikka be woga balerettenna gammo dere asatikka be gammo may'o may'dinne eqqidi dizayssi beettishe deettes.

Hayssan ta xeellishin ta sinthe beya eronta ogey keehi dalga ogey dees ha dalga ogezaraka kaamey ha pirishe dizayssi bettishe dees.

hayssa bessazanne oge lanqey dees ha oge lanqezi qasseka tiisettidi qolettidi dees giddopude lo7o ogezi qasseka boro boretishe dizayssa asas giigisshishe dizayssi erettees

Hayssan ta xeellizay aazey gizayssa gidikko issi pirojekte qaraxidinne kawoy issi bessan keeththe keexisishe dizayssakko keexiza addezikka eqqidi dees.

hayssa bollane beettishe dizayssi issi aawadayssi ha kezidinne qesha giddofe kezi uttidi be kushe mecetishe de7izayssakko

hayssan tani beyizayssi oorathi keeththettidinne hayssa gerethe zuura yuushe woradan dambille heerani ooththettida bambazani dere asati qasseka meecettizayssakku

hayssanta beyizayssi haaththe tubbokko ha haaththe tubbozikka ha7i wodey ehidayssakko kase tubbozapfe qasse ordi ekkiza tubbo gidida gish dalga ogera haaththes goggana mala go7ees

Hayssan ta beyizayssi ooratha haaththey ooththetidinne kezidayssakko ha ooratha haaththazappe qasseka hayssa zoonen ooththiza issi kawo sarateynney uyishe dizayssa beyashe days.

hayssa bollani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko haaththey izan eeliza miishekko hayssika qasse beettizayssi katama heeran gididayssi erettees

hayssanta beyizayssi ooratha bombappe hayssa kawo oosanchati woykko dere mara7izayti woykko dere kaalethizayti uyishe dizayssanne mecetishe dizayssa xeellashe dayise

Hayssa bessazane tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko gita gita zoonenne kilileppe yida asati ooratha bamba duussi doydinne izappe amottishe uyizayssao.

Hayssantane xeellizayssi issi naakko ha issi naazikka yelaga woykko woxxatekko izikka komputere nam'u kushen oykkidi xam'izayssa xeellashe days.

Hayssan ta beyizayssi aazay gizayssa gidikko woohaththa woykko haaththa tankerekko hath haaththa tankereza bolla masalaleykka eqqidi dizayssakko.